Nindeeba abashaija babiri bari nk'omukatare nibaguza obutunda nibaguza emiyembe nibaguza emicunguwa nibaguza obutunguru nibaguza enyanya nibaguza ebintu bingi nindeeba ebimwe biri omu budeeya ebindi biri omu bitukuru nibarebeka nkabari omu katare n'abashubuzi

Nindeeba abantu babiri bari omu maizi nibashushana nkabakutega ebyenyanja kandi enyanja nimpango nindeeba eri ndingwa kandi tibaine enshonga

Nindeeba omukyara w'omu naasi akwatsire ekikopo omugaro kandi ajwire masiki aine n'ekintu kya feesi siridi aha maisho ajwire ekitengye omu mutwe kandi aine taga aha burawuzi ye ajwire jaketi erikwera

Nindeebamu empundu kandi erikwiragura ekwatsire aha kiti enyuma yakyo hariyo ebishaka biine amababi ga guriini kandi n'empundu emwe kandi teine ekikugiteganisa nindeeba eri omu businge bwayo

Nindeeba ekereziya ndaingwa mpango eriho omuti gumwe gwa rangi yakibiisi kandi nindeeba eri ekereziya mpango

Hariho e'enseenene zikarangyire ziri nka aha sihani, Kandi enyima yazo nindeebayo nke ekyitti kyikwiragura kyitakukyengyekwagye kwonka n'ensenene.

Ezi n'enseenene zikaragire kandi zirimu n'obutunguru bariyo nibazikaraaga omwana ariyo nazikarangyisa ekiguugu nakiteekamu ati omu sefuria nikyo ariyo nazikaringisa

Nindeeba zakaroori nyingi ziri omukishaka ekishaka kirimu obunyatsi bwingi Kandi hariho ekiti kihango kiri enyuma yaazo nana akago nobuti aho hariho n'emiti kyamapeera Kandi tiziine nshonga

Hariho omushaija aineho omwani gwomere mwingyi guri omu omu omu butekoteko bwingyi kandi nindebaayo hariho barabu hariho ebitaara kandi na na side endijo hariho ebindi by'okuguza kwonka ebingyi nindeebaho omwani

Nindeeba abaana nibaruga ah'eiziba beekoreire obudoomora bw'amaiza ondiijo ayekoreire akadomoro aha gaari owabaire abasigire ari omu maisho kandi bakaba bari omu muhanda gurimu ebishaka bingi gurikuraba ahagati yebishaka

Nindeeba omutsigazi omwe ajwire egofiira na tishaati ya white n'empare ya black ainemu orukooba rw'obwiina akwatsire ekiti kyeye kandi enyima ye hariyo ewaaya yamashaanyarazi

Hariho abaana babiri bariyo nibazaana omwesho gw'amabaka omu maisho gaabo hariyo obuju bw'obufuuha bw'ebinyaatsi hariho n'omuntu omwe yayetegaho saati erikwera kandi nobareeba bari omu mbeera yaabo

Nindeebaho oruguuto rw'egaari y'omwinka kwonka teriho n'oruguuto rwonka kandi omu rubaju hariho ebikondo by'amashanyarazi kandi n'obwire bw'ekiro niga n'obwire bw'ejura

Haruho omukazi ariyo nagura emboga zikwiragura Kandi haruho ondijo omushaija nuwe ariyo naziguza ari omuka t-shirt Ka Manchester aho aharubaju haruho eminwa y'ebitookye arubaju ahandi haruho abandi abashubuzi Kandi akatare nindeeba barinka ahansi yemitaka.

Nindeeba abazaani ba omupiira mukaaga omuzaano ogu gwa engaro bariyo nibazaana nibasika nibasindikana kandi bari omu kishahi enyuma ya ekishahi hariyo amamotoka gapakingireyo hariyo na ebishaka bikwiragura hariyo na ebishaka bya kara ya kibisi kandi tibiine enshonga

Nindeeba ekicuncu kimwe kishutami kiri omwirisizo tikiine nshonga n'eky'erangi ya kinekye kyesitamire

Nindeeba abaishiiki bashatu bekoraire ebaaffu z'emishenyi bakutambura kandi baine emyenda etakukyegyekwa n'ebigabogabo

Aruho abantu babiri bariyo banikire omwani baine omwani ogwayomire ogundi gukiri ohuhire gutakomire kwonka bakaba bashutamire aha guriyo nigwoma kandi enyuma yabo hariyo orutokye rurumu ebiti by'omwani Kandi aharundi orubaju hariho akaju k'obudongo.

Nindeeba ekiti Kyafene nindeeba ekiti Kyafene kirumu fene ibiri kandi emwe nimpango endiijo ninkye kandi zikaba zitemire nkahakyitagi.

Aha hariho enju eyetorirwe kasaasiro kandi nihareebeka kuba nka ahariho omwaara ahansi kasaasiro nekyoreka neragara omu maizi aho omu mwaara kandi enju nindeeba eshakize emabaati gakutukura etaire erangi erikutuukura kandi hariho akatoilet niga akaigo

Nindeeba amato maingi gari aha mwaaro kandi hariho n'amaju maingi ga kaanyina, obuseeri hariyo ebishozi biri omu nsi y'omusheenyi.

Nindeeba enjojo ziri omu maizi zikunywa amaizi kandi mbogo nka musanju ziriyo nizinywa amaizi kandi ziri omu enyuma ya maizi hariyo emiti nyingi hariyo emiti nyingi eya enkukuru

Nindeeba oruguto rw'eitaaka nirushusha nk'orurikuza omu busenta omumaisho hariyo omurongooti hariho n'obuju bwingi aho bw'erangi zitarikukyegwakyegwa omu rubaju hariho emiti n'ebindi ebishaka

Nindeeba embogo nyingi ziri omwirisinzo ryazo kandi ahaiguru yaazo nindeebayo ekinyonyi kiharukire kiriyo nikigyenda kandi zikaba zitaine nshonga